itangi itangi iliwo hesi bakhudekhela inguli ingu bakhudekha inguli mutangi batelemo lusekhe lutusa mutangi lwata muchidomola wabawo zinku wabawo gamabaale khutulo khwelugudo wabawo bidote nibunyasi

Baseeza babili bali mumugunda gwe zinanasi umuzungu numu africa bali mumugunda gwe zinanasi gumugunda gwe zinanasi khundulo khulikho bisaala umuseza umuzungu wagwatile ipale inyipi ni tishati

Umusinde ali kuboya sumbusa mu kipapula, simbusa aliwo, ni kijiko kyene kiliwo, ali kuteela umuutu sumbusa mu kipapula.

Kumukhono umutu awambile zi'mwanyi, abudire zi'mwanyi awambile mukhono za'tobere aziwambile mukhono arikhwogesa kho abatu ati zatobere.

Gamato gali khunyaza khutulo khwenyanza khwabakho ni zinzu zelitaka indwela ye kamapati kamakhale gindi babimbila bunyaasi nibabatu nabo bemilewo bandi balikhujedela kunzila eeh kamato bapakingile woshina.

Kumulilo kwawambile kuli khwosya bunyasi nibisala uh kumulilo kwawambile kuli ukhwosya bibindu.

Umwana wekhaale kwidingini khumulyango kwe nzu banikhile zingubo zo mwana waliwo gusaala banikile ni kha bulangiti kho'omwana.

Inzuki ilikubululuka ilikuza kubumuli. Zinzuki zigana nabi bumuli bumiliyu ilikuza ku kamuli ilikugana kuza kununa buwomi ubuli mu bumuli ibu.

Imotoka yasudile gamadote ili kulugudo umuseza emile inyuma we khumotokha inyuma nekhu lugudo khuliko bunyasi bwagurini bunyasi ni gimisaala

Ikhobe eri mukigoona ekulya gamatu ewambile kubisala

imotoka ili kulugudo igali nayo yasudile gamadote abatu bemile kumotoka kulugudo waliwo ni gumugunda gwegamadote guliwo isi imotoka yimile

Umukhasi agwatile ikhofila wasitamile hasi alikhudekhela bilyo khumayiga watelemom zikhu zabulukhile alikhushusagamo alikhudeka

kamezi kamawanga huntulo huliho bisaala huliho bisaala kamesi kamamiliyu

Umuseza awambile isimu agwatile isaati ni mpaale agwatile ni khakomo mukono gundi wagwatile isawa alikumina isimu

Zibendela ze ligwanga lyefe Uganda. Lugudo luliwo ni zimotoka nu'muntu ali kwezawo ni kuntulo kwabako bisaala, agati wabawo inzu.

Mukhatale batimbile tsinanga bakhugulitsa, biteteyi bye bakhatsi ni zitsawu habawo tsirwetsu khebampangile ebintu mukhatale, ezitishati

Isolo yekhale mubunyasi isolo ikhobe yekhale mubunyasi ikhobe imali yekhale ano mubunyasi.

Umukasi ekale hasi ku varanda kwenzu ni babana babiri bemile umwana gundi mpamo zinguvo, numukasi gundi amwemile emaso, numukasi gundi enamilile alukweya hasi wenzu waliwo bunyansi

Umukhasi ali khugulisa tsinyanya umukhasi ali khupima tsinyanya akwama mubafu alikhulenga khutsisowani emele eboyele khatambala khumutwe ni leso.

Igu gusolo guzofu guli kulugu guli mushigona, bunyaasi buliwo bisaala biliwo zi zili zibili zisolo zene zili mushigona.

Gusolo gukhobe guli mubisala gwikale mubisala gukobe gumali gwi'kale mubisala. Mubisala mulimo bunyasi mwesi gwikaale

umuntu asudile humuhono mungaji humezi, humezi huntulo hwene bisolo biligako nigamabaale nago gahuboneka

baseza bali muhatale bali hugulisa gamadote umuseza gundi ekale alihugulisa gamadote ahambile iwotameloni nibahasi balihugulisa zinyanya umuseza gundi ali hukyenda numuhasi umusilamu wetimbilile

kumukunda kwakasoli babyala hasoli ne akyili huzowada akyili hutaho da kasoli akyili umujekye akyili kuzowa dawe

Zinyanya zili mukatale, bogoya, gamatofu, bitungulu, bakasi bekhale ba hugulisa.

Umukasi ali kusomela kuchuma che gamagezi, asudile mungaji gumutwe, atele bubutu mamatu bwali kuwulilako ekale.

Iya abantu bali khuchina khamachina beboyele bandi balikhuhupa tsingoma waliwo gusaala nago guliwo zinzu iliwo abaatu bemilewo yabawo intsu ishili khuwa yesi bashili khutakho kamapaati ta ni babaana nabo bemile babasilile

Basilikhale bimile khumotokha bekhale khumotokha khungachi umusilikhale kundi wachemile inyuma umusilikhale kundi wemile khundulo. wemile inyuma wa a a asudile a a agwatile ibaga imaaso awambile ni mundu

Umuseza alikusindika bi.. ibintu byesi agulilamu soda isi alikubitila waliwo imotoka ilikwama kuntulo yi ni kuntulo yi waliyo imotoka, imaso iliyo umuntu imikileyo. Umuseza ulikusindika igali agwatile ovulo umubesemu.

bali hutunga zingubo, bali hunaba zingubo waliwo luhoba lwehupimila ee ni shalani shene umutu ali hutunga zingubo